Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka ʒi dikpuna din nyihi nyihi gbuni teebuli nyɛla din ʒɛ o tooni ka kuripooti ʒɛya ka duɣu tam di zuɣu paɣa maa yɛla chinchin niɛma din nahangbana nyɛ zaɣ vakaɣali zaɣ dozim ni zaɣ piɛla

Paɣiba n chɛni soli zuɣu paɣaba ata yɛla bani Kpabi bihi yino zila bɔkati vakahali ka niriba ayi zi kpalansi ka bini yahari bɛ di puuni yino yiɛla liiga dozim ka yino zaŋ chinchini zɛɛ Kpabi bia ka gbubi fatilɛza dozim.

Namda nim n shɛbi shɛbiya namda nim maa tingbanni nyɛla zaɣ tankpaɣu ka di zuɣusaa nyɛ kala konkoba kala dozim biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni zaɣ nuɣso biɛni ni zaɣ vakaɣa bi luɣuli zuɣu namda nim nyɛla din shɛbi shɛbiya katawiya nyɛla din saya

tumtumdiba m-be bɛ tuma shee bɛ bela bɔɣa ni ka koma be dinni paapunima nyɛla din n-gari gari bɔɣa maa ni ka mashina gba nyɛ din n-zen n-zeya bɛ shɛba kuri mi ka shɛba zaya bɛ shɛba yela liiga sabila ka shɛba ye liiga piɛla bɛ nyaanga ha tihi nyɛla din zaya ka mo'kuma gba beni

Varanda ni m boŋɔ niriba bɛ ʒila kuɣusi zuɣu gbanpiɛla ni gbansabla n nyɛba gbanpiɛli paɣa ʒia ka o zabri paligi ka o kpa ninkpara ka ye liiga piɛlli ka di gabi zaɣa sabinli filaawaasi nima nyɛla din kongili ba nimaani varanda maa zuɣusaa bɛ zaŋla piɛri n yili.

Sarati n niŋ kpɛ paɣa nyɛla ŋun ʒiya ka yaai o noli ka gbubi bia chɛchɛ nyɛla din bɛ bi luɣuli zuɣu ka doo kuriya ka tabi o zuɣu ni o puli ka do so gba kuriya ka gbubi nuchɛ baŋa moto nyɛla din ʒɛ o tooni ka loori gba bɛ o nyaanga shikuru bihi ayi n ʒɛya ŋo ka nyaɣa baaji nima

Paɣa n bɛ duu duu maa nahangbana nyɛla zaɣ piɛlli paɣa maa ʒɛmi tabi teebuli din nahangbana nyɛ zaɣ vakaɣali fulaawaasi nuchee baŋ nyɛla din pa o luɣuli zuɣu nim nyɛla din bɛ kopu ni n tam o nyaanga nuche baŋ nyɛla din pa o luɣuli zuɣu paɣa maa yɛla liiga vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ o zuɣasaa chɛriti n nyɛ din yiliya

Tumtumdiba n be bɛ tuma shee doo nyɛla ŋun ye liiga piɛlli ka pili zipiligu zaɣa tankpaɣu ka paɣa ni doo pili zipiligu din nyɛ zaɣa nuɣuso tihi nyɛla din be bɛ nyaanga ka ya din mɛ n tam taba gba nyɛ din zaya.